Yevuwo le ƒuƒoƒe ye wo le aflagawo le asi fuu. Ame aɖe yi ke nye ŋutsu hã le nuŋɔŋlɔ ɖe asi ye nuŋɔŋlɔ ya wo ŋlɔ ɖe a amakpe agbale yi ke ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖɖia dzi.

Ŋutsuwo abo dam gbatɔ yike nele ŋgɔgbe le awu ɣi kple atakpui yibɔ me edo afɔwui aŋtiɖiɖi kpakple ɣi do afɔkpa ye wòkɔ afɔ ɖeka ɖe dzi yike wo lamese fefem yike nye abo dada

Yevuwo le ʋudzɔƒe ame ɖeka tsɔ nu tsyɔ ŋɔti kpakple nu ame ɖeka nye sukuvi ye wòtɔ kpla akpɛtɛ ɖe megbe ŋutsuvi ɖeka ha le gbɔ kpla akpɛtɛ ɖe megbe

Yevu nyɔnu wonɔ nyi ɖe tasiaɖam dzi. Tasiaɖamaa, esɔ le ŋkume nɛ ye afɔtsiwo ele ete, seƒoƒo amadede aŋutsiɖiɖi dzɛ̃ wole tasiaɖamaa tame.

Etsi ɖe amewo wo me zɔm. etsia ɖo woƒe klotevinu. Ame ɖeka le gasɔ ɖe asi ye nɔvia le emgbe. Am ame vevelia hã le gasɔ ɖe asi le megbe ke gbɔna. Amea ɖewo ko woƒe akpɛtewo ye wo etsia me zɔm hegbɔna.

Ame woame ade wonɔ nyi. Woame etɔ̃ nye nyɔnu ye woame etɔ̃ nye ŋutsu. Wo enyame dzrom. Nyɔnu kpakple ŋutsu wole dodomeza tututu wo nyame dzrom ye ame ene kpɔtɔewo woawo woo kpɔm. Wole anyinɔƒe le afi yi ke ne ele kɔkɔe,

Suku viwo le enu srɔm. Wòle enu srɔm tso dzɔdzɔmeŋutinunya ŋuti eye Wokɔ woƒe ŋkuwo ƒoƒom ɖe nukpɔmɔ me le woƒe nusɔsrɔ̃ŋuti. Le xɔme kea wokɔ tata kɔ tsyɔ xexeme ƒe anyigba, anyigba tata tsɔ kɔ kla nɛ eglia nu.

Ɖeviwo kpakple woƒe nufiala, wo ha srɔm. Ɖevia ɖeka le eʋu, yevuwo ƒe ʋu yike wo ƒo na ɖe asi. Ele nu ɖe ɖe asi abe xatsɛ, xatsɛ ene. Ɖeka le saŋku ƒomɔ ɖe asi ye woƒe nufiala yike nye nyɔnua le saŋku ƒomɔ ɖe asi. Nyɔnuwo......

Amewo le fli me efli le efli woame etɔ̃ ko amawoa ame geɖee do.., tsɔ nu ta ame geɖee do awu abɔ legbee abe e.e..e..ame geɖe do awu abɔ legbee yi ke wodona ne wosube avuvɔ le wɔwɔm, eye wodze abe woyina nane wɔ ge.

Ŋutsu xɔtulawo le xɔ tame xɔ tum woɖo kuku aŋtiɖiɖi ɖeka de gakpowo dzi yi ɖe dziƒo ʋii kpɔtɔewo nye wo ame atɔ woawo le xɔ tame wo xɔ ŋti dɔ ko wɔm

Sukuviwo le exɔ yi ke me wodana agbalẽ ɖe me wova xlẽna me. Wonye ŋutsuviwo sɔŋ, Wole awu awu ʋiwome. Wolé nyadzɔdzɔmegbalẽ ɖe ashi. Eke, exexlẽm.

Yevuwo le sinoo me. Ame etɔ̃ do awu aŋutsiɖiɖi. Wodo kuku, wodo ashiwui, wodo afɔkpa, wodo atalɛgbɛ. Woƒe nudodo dze be vuvɔ wo wɔm gake.

Ŋutsuvi woame eve wole xɔtu ƒe, keke yi ke me wolɔ eke, eke ɖoa le woƒe akɔme, ɖeka tsrɔ megbe de mí gake enye kɔ, ɖeka ya dze ŋgɔ mí eke le anyigba, nu yi ke wokɔ lɔna eke le wo gbɔ.

Amewo le nukpɔƒe, ye nukpɔmɔ le woƒe ŋgɔ, tata nye tata eve. Le tata woame eve yawo mea, amewo nɔ anyi ɖe nukpɔƒe ye wo nu kpɔm, tata, nukpɔmɔ gbãtɔ, ŋutsu woame ve yike ne wodze ɖom, ameyibɔ ɖeka, yevu ɖeka.

Yevu wusatɔwo le anyi nɔƒe ye woƒe kɔnu wɔm. Gavi aɖe le wòƒe ŋkume. Amea ɖewo fɔ nake tsɔ da ɖi abe edzo do ge wo yina ene ye wokɔ US ƒe dukplɔla ƒe tata ɖe asi.